Fakkiin asirratti arginu kun maatii waliin suuraa ka'aa jiran agarsiisa. Suuraa kanarrattis haadha manaa, abbaa manaa, akkasumasimmoo ijoollee isaanii lama wajjin ta'anii jiru. Mucaan isaanii tokko dhiiradha. Isheen tokko immoo dubartiidha.

Fakkiin kun farda dirree irratti gulufaa jiru agarsiisa. Fardichi baay'ee bareedaa kan ta'ee fi halluu bifa bunaa kan qabu dha. Kan gulufaa jirus ofii isaatiin yoo ta'u, namni homtuu isa biratti hin mul'atu.

Fakkiin asirratti arginu kun dubartii hojii buddeen tolchuu irratti bobbaatee argamtu agarsiisa. Isheenis buddeen tolchaa jirti. Dudduuba irrattis buddeena ba'ee jiru baay'eetu argama.

Fakkiin kun kan agarsiisu sassaabama harroota baay'eeti. Harroonni kunis tokkoon tokkoon isaanii ba'aa ofirratti baatanii jiru. Dudduuba isaaniitiis abbaan harroolii kunii isaan to'achaa jira.

Fakkiin kun baabura deemaa jiru agarsiisa. Baaburri kunis baay'ee guddaa fi biyya qaxxaamurudha. Of keessattis namootaa fi mi'oota garaa garaa kan baatudha. Geejibaafis baay'ee kan toludha.

Fakkiin as irratti arginuu kun namoota sirbaa jiraan agarsisa. Hundii isaa iyyuu wayaa aadaa wal fakkataa uffatani sirbaa jiru. Haala wal fakkataa ta'enis sirbaa jiru.

Fakkii kanarratti kan argamu mana nyaataa guddaadha. Mana nyaataa kana keessattis taa'umsoonni garaagaraa nama dhufuuf taa'anii jiru. Fuuldura irrattis siiniiwwan baay'een buna danfisuuf gargaaran ni argamu.

Fakkiin kun kan agarsiisu dubartii kasala abiddaa buna danfisaa jirtudha. Dubartiin kunis kan argamtu mana nyaataa keessattidha. Isheenis uffata aadaa uffattee argamti.

Fakkii kanarratti kan argamu eelee buddeenaadha. Eeleen buddeenaa kunis baay'ee ammayyaa'aa kan ta’ee fi humna ibsaa kan fayyadamudha. Innis humna isaa haala salphaa ta'een ibsuus dhaamsuus ni dandeenya.

Fakkiin asirratti argamu kun nyaata ijoolleedha. Innis boqqolloo irraa kan hojjetamudha. Ijoolleen ji'a jahaatii hanga waggaa lamaatti jiraniif baay'ee faayidaa kan kennuu fi maatiin yeroo baay'ee ijoollee isaaniif kan kennanidha.

Fakkiin asirratti arginu kun dubartoota suuraa waliin ka'aa jiran agarsiisa. Hundi isaanii iyyuu wayyaa aadaatiin faayamanii kan jiran yoo ta'u, hundi isaanii teessoo tokko irra taa'anii jiru.

Fakkiin asii gaditti argamu kun filaa mataa jedhama. Filaan mataa kunis mataa filachuudhaaf kan mataa wal qabate wal gadhiisisuuf ni gargaara. Yeroo baay'ee kan fayyadaman dubartootadha. Garuu yeroo tokko tokko dhiironnis itti fayyadamuu ni danda'u.

Fakkiin kun maatii waliin suuraa ka'aa jiran agarsiisa. Kan argamanis haadhaa fi ijoollee afuridha. Ijoollee afran keessaas sadan dubartii yommuu ta'an, tokko dhiiradha. Hundi isaaniiyyuu wayyaa aadaatiin faayaamanii jiru.

Fakkiin kun mi'a miidhaginaa mana keessatti itti fayyadamnuu dha. Fakkiin kunis bifa cuquliisaa kan qabuu fi waraqaa irraa kan hojjetamee dha. Bifni isaa cuquliisa kan ta'ee fi of eeggannoo cimaan kan hojjetamee dha.

Fakkiin asirratti argamu kun konkolaataa manaa agarsiisa. Konkolaataan manaa kunis halluun isaa cuquliisa. Namoota afurii hanga shanii kan of keessatti qabachuu danda'udha. Kan inni hojjatus humna boba'aatini.

Fakkiin kun buna buufamaa jiru agarsiisa. Siiniin bunaa fi qodaan sukkaaraa wal bira taa'anii jiru. Namni siinicha keessatti jabanaadhaan buna buusaa jira. Bunichi baay'ee bareedaa fi kan dhuguuf nama hawwisiisudha.

Fakkiin kun namoota hojii qulqullinaa irratti bobba'anii jiran agarsiisa. Kan qulqulleessaa jiran karaa magaalaa irraa hundi isaaniiyyuu uffata seeraa wal fakkaataa uffatanii argamu.

Fakkii kanarratti kan arginu nama taa'ee sa'a elmaa jirudha. Sa'ittiinis dhaabattee jirti. Bukkee isaaniittis dubartiin guddoo wayii dhaabattee namicha sa'a elmaa jiru ilaalaa jirti.

Fakkiin kun namoota sirbaa jiran agarsiisa. Hundi isaaniiyyuu uffata aadaa walfakkaataa uffatanii jiru. Kan isaan sirbaa jiranis haala wal fakkaataa ta'eedhaani.

Fakkiin asirratti argamu kun barattoota daree keessatti barachaa jiran agarsiisa. Barattoonni hundi isaaniiyyuu uffata seeraa isaanii uffatanii, taa'umsa isaanii irra taa'anii jiru. Barsiistuunis fuuldura isaanii dhaabbattee isaan barsiisaa jirti. Tokkoon tokkoon isaaniis harka baasanii deebii deebisuuf tattaafachaa jiru.

Fakkiin kun maatii wajjin suuraa ka'aa jiran agarsiisa. Hundisaaniiyyuu wayyaa aadaa uffatanii jiru. Daa'imni fakkicharrattis kan mul'atan haadha, abbaa fi ijoolle isaanii sadanidha.

Fakkii kana irratti kan argamu, konkolaataa deemaa jirudha. Konkolaataan kunis baayyee ammayyaawaa kan ta'ee fi konkolaataa manaati. Halluun isaas bifa gurraacha qaba.

Fakkiin kun dhagaraa fi mukkeen taa'anii jiran agarsiisa. Dhakaraan kun kan irraa hojjatamu sibiila qara qabuu fi mukarraati. Kan inni tajaajilus mukkeen bakka lamatti babbaqaqsuudhaafi.

Fakkiiin asirratti argamu kun dubartoota baay'atanii dhaabbatanii suuraa ka'aa jiran agarsiisa. Isaanis uffata aadaa wal fakkaataa ta'e uffatanii jiru; rifeensa isaaniis haala wal fakkaataa ta'een hojjetataniiru.

Fakkiin asi irratti argamuu kun kutaa barnoota agarsisa. Kutaan barnootaa kunis Baadiyaatti kan argamuufi Mukaa qofaa irra kan hojeetamedha. Baratonis ta'ani waanta barsisaan isaani isaaniin barsisaa jiruudha dhagefachaa jiru.

Fakkiin asii gaditti argamu kun dubartii miidhagduu agarsiisa. Dubartiin kunis uffata aadaa oromoo kan naannoo arsii godhattee jirti. Addaa fi morma isheerratti callee godhattee jirti.

Fakkiin asirratti arginu kun namoota kubbaa harkaa taphachaa jiran agarsiisa. Namoonni kunis garee lamaan ta'anii taphachaa jiran yoo ta'u, uffata walfakkaataa kan garee isaanii uffatanii argamu namoonnis marsanii taa'anii daawwachaa jiru.

Fakkiin kun dhugaatii alkoolii taa'ee jiru agarsiisa. Dhugaatiin alkoolii kunis Biiraa jedhamee beekama. Inni kunis baay'ee dhugamnaan nama macheessuu kan danda'uu dha.

Fakkii kana irratti kan argamu mana rifeensaa dubartootaati. Mana rifeensaa dubartootaa kana keessattis, goggogsituu rifeensaa sadiitu dhaabatee argama. Isaanis humna ibsaa kan fayyadamanidha.

Fakkiin kun konkolaataa deemaa jiru agarsiisa. Konkolaataan kunis kan geejjibaati. Biyya irraa gara biyyaattis nama geejjibuuf ni tajaajila. Of keessattis nama hedduu kan qabachuu danda'uudha. Kan inni hojjetus boba'aa fayyadamuudhaani.

Fakkiin kun mi'awwan miidhaginaa gara garaa kan agarsiisudha. Mi'awwan miidhaginaa gara garaa kunneenis dubartooni fayyadamu. Isaan keessaas: kan hidhii, kan ijaa, akkasumas immoo urgooftuu biifamu argama.

Fakkiin asirratti arginu kun shaayii danfee jiru agarsiisa. Shaayiin kunis kan hojjetamu baala shaayii fi bishaan irraa ti. Jalattis sukkaara kan qabu yoo ta'u, sukkaaraa fi shaayicha waliin walitti makuuf fal'aanni keessa taa'ee jira.

Fakkiin asirratti arginu kun humna foolisii agarsiisa. Foolisoonni kunis uffata seeraa isaanii uffatanii tarreedhaan dhaabatanii jiru. Warroonni fuuldura dhaabbatanii jiranis gara tokkoon alaabaa Itoophiyaa gara tokkoon immoo alaabaa naannoo Oromiyaa qabatanii jiru.

Suuraa kanaa gadii irraa kan mul'atu kun konkolaataa guddaa fe'umsaaf tajaajiluu dha. Konkolaataan kunis kan of irratti fe'ee jiru dhugaatii lallaafaa fi kokaa kollaa dha.

Fakkiin kun haala kabaja ayyaana masqalaa agarsiisa. Ayyaanni kun ayyaana baay'ee beekamaa fi waggaatti yeroo tokkoof masqal addabaabayiitti gaggeeffamudha. Namoonnis bakka adda addaarraa walitti qabamanii waliin kabaju.

Fakkiin asirratti argamu kun dubartii miidhagduu agarsiisa. Dubartiin kunis uffata aadaa harargee uffattee jirti. Harkattis ciicoo qabattee jirti. Akkasumas callee garaagaraan faayamtee jirti.

Fakkiin kun kophee miillaa agarsiisa. Kopheen miillaa kunis bifa bareedaa kan qabu yoo ta'u, kan inni hojjetamus gogaa irraa ti. Halluu bifa bunaas hin qaba.

Fakkiin as irratti arginu Kun fakkii haadholii baadiyyaadhaa qoraan funaananii galaa jiranii dha. Isaannis qoraan kana gurguruu fi bobeeffachuun jireenya isaanii kan ittiin gaggeeffatanii dha.

Fakkiin asirratti argamu kun gabaa guddaa agarsiisa. Gabaan kunis kan argamu magaalaa Harar keessatti dha. Fuuldurattis Dallaan Jagol guddatee hin mul'ata.

Fakki kana irratti kan arginuu Konkollataa deema jiruudha. Konkollataan kunis bifaan diima kan ta'eefi baay'ee bareeda kan ta'eedha. Konkollataan kunis konkollata manatti.

Fakkiin kun xiyyaara samiirra balali'aa jiru agarsiisa. Xiyyaarri kunis ofirratti barreeffama 'Amerikaa' jedhu qaba. Dudduubattis alaabaan Amerikaa itti bocamee jira. Yeroo tokkotti namoota baay'ee geejjibuuf in tajaajila.

Fakkii kanarraatti kan argamu nama beekkamaafi jaallatamaa Itoopiyaa keessaa tokko kan ta'e, Abbabaa Biqilaadha. Innis fiigaa maraatooniidha. Yeroo tokkos miila duwwaan maraatoonii fiigee tokkoffaa bahuudhaan seenaa galmeessiseera.

Fakiin asirratti arginu Kun bakka gabaa afaa lafaa agarsiisa. Afaawwan garagaraa bifaan adda addaa ta'antu argama namoonnis bitachuudhaaf dhaabbatanii gaggaafachaa jiru.

Fakkiin asirratti argamu kun, konkolaatawwan gurguddaa tarree dhabbatanii jiran agarsiisa. konkolaatawwan kunis geejjibaaf kan gargaaranidha. Yeroo tokkottis namoota baay'ee of keessatti qabachu danda'u.

Fakkiin asirratti arginu kun kophee miillaa agarsiisa. Kopheen miillaa kunis kan dubartootaati. Kopheen kunis halluun isaa magariisa kan ta’ee fi baay'ee kan miidhagudha. Ol ka'iinsas qaba.

Fakkiin kun gabaa fuduraalee fi muduraalee adda addaa agarsiisa. Hundi isaaniiyyuu akka gosa gosa isaaniitti warreen taa'anii argamu. Kana keessattis: kaarota, qullubbii, timaatima fi kan kana fakkaatantu argama.

Fakkiin as irratti argamu kun kophee miilaa agarsiisa. Kopheen miilaa kunis kan inni irraa hojjetame gogaa irraati. Kophichas kan keewwatee jiru dhiira fakkaata.

Fakkiin kun bakka hawwata turiizimii bareedaa ta'e agarsiisa. Bakkichi kan argamus naannoo tulluuwwaniin kan marfamee fi magariisummaa kan uffatee dha. Manneen bareedanii hojjetamanis baay'inaan hin argama.

Fakkiin asirratti arginu kun dhugaatii alkooliiti. Dhugaatiin alkoolii kunis 'Biiraa' jedhama. Maqaan biiraa kanaas Meettaadha. Biiraan kun baay'ee dhugamnaan nama macheessuu danda’a.

Fakkiin asirratti argamu Kun, gabaa guddaa agarsiisa. Gabaa guddaa kana keessattis gurgurtoonni waantota gurguran qabatanii taa'anii jiru. Namoonni bitachuuf barbaadanis bakka waanta barbaadan dhufanii bitatu.

Fakkiin kun barattoota baayyee qorumsa qoraman agarsiisa. Kan qoramaa jiranis galma guddaa keessattidha. Hundi isaaniiyyu akka walirraa hin ilaalleef walirraa faffagaatanii argamu. Hundi isaaniiyyuu wayyaa seeraa isaanii uffatanii argamu.

Fakkiin asirratti argamu kun bakka bashanannaa 'Inxooxxoo' jedhamu agarsiisa. Bakki kunis kan argamu Finfinnee keessa gaara Inxooxxoo jedhamu irratti. Namoonni baay'een dhufanii ni daawwatu. Bakka baay'ee bareedaa ta'eedha.

Fakkiin asirratti argamu kun namoota baay'ee sirbaa jiran agarsiisa. Hundi isaaniiyyuu wayyaa uffata aadaa uffatanii jiru. Sochiin isaaniis wal-qixaa fi wal-fakkaataa kan ta'edha.

Fakkii kanarratti kan argamtu adurree jedhamti. Adurreen kunis beeylada mana keessaati. Isheenis hantuutni akka nama hin rakkifne nyaattee manaa baasti. Akkasumas immoo aannan baay'ee ni jaallatti.

Fakkiin asirratti arginu Kun, kutaa barnootaa agarsiisa. kutaan barnoota kunis duwwaa kan ta'e yemmuu ta'u teessoon tarree galee taa'ee jira. Fuldurattis gabateen ni argama.

Fakkiin kun barsiistuu barataa tokkoof barumsa ibsaa jirtu agarsiisa. Kan isaan jiranis kutaa barnootaa keessattidha. Yeroo isheen isaaf dubbattu innis xiyyeeffannaan ishee dhagahaa jira.

Fakkiin Kun dhugaatii lallaafaa agarsiisa. Dhugaatiin lallaafaa Kunis burtukaana irraa kan hojjetamedha. Kan inni oomishamus waarshaa lallaafaan itti hojjetamu keessattidha.

Fakkiin asirratti argamu kun haamtuu jedhama. Haamtuun kunis yeroo baay'ee marga haamuuf ni tajaajila. Akkasumas naannoowwan baadiyaa keessatti midhaan haamuuf tajaajila. Kan inni hojjetamus sibiila irraati.

Fakkii kanarratti kan argamu kophee miillaati. Kophee miillan kunis dubartootaan kan kaawwatamudha. Kophichis ol ka'iinsa baay'ee kan qabuu fi yeroo baay'ee qophiiwwan addaadhaaf kan kaawwatamanidha.

Fakkiin asirratti argamu kun dhugaatii humna namaa kennu agarsiisa. Dhugaatiin kunis maqaan isaa "Sofi Mali" jedhama. Kan inni hojjetamus warshaa keessattidha. Namoonni baay'een kan jaalataniidha.

Fakiin Kun dubartii buna danfisaa jirtu agarsiisa. Taa'umsa shiinirra shiinii toorbatu jira. Bunnis tokkoon tokkoon isaatti buufamaa jira. Bukkeetti kasalli qabatee jiru ni mul'ata.

Fakkii kanarratti kan argamu namoota ayyaana irreechaa kabajachaa jiran agarsiisa. Namoonni kunis harkatti marga jiidhaa fi abaaboo birraa qabatanii gara malkaa deemaa jiru. Hundi isaaniiyyuu uffata aadaa uffatanii jiru.

Fakkiin asirratti arginu kun namoota baay'ee waliin ta'anii suuraa ka'aa jiran agarsiisa. Namoonni dudduuba jiran wayyaa sirrii uffatanii kan jiran yommuu ta'u, warri fuuldura jiran immoo wayyaa aadaatiin miidhaganii argamu.

Fakkiin asirratti arginu kun konkolaataa abbaa miilla sadii lama agarsiisa. Konkolaattonni kunis magaala tokko keessatti geejjibaaf hin tajaajilu. Maqaan isaaniis 'Baajaajii' jedhama.

Fakkii kana irratti kan argamu mana dukkaana qorichaadha. Dukkaana qorichaa kana keessattis qorichawwan gara garaa hedduutu jira. Namni bitus dhaabatee waanta bituu barbaadu nama gurguru wajjin dubbachaa jiru.

Fakkiin kun taphattoota kubbaa miilaa dargaggoota baay'ee waliin ta'anii suuraa ka'aa jiran agarsiisa. Isaanis taa'anii kan jiran yoo ta'u, leenjistoonni isaanii immoo dhaabatanii isaan wajjin suuraa ka'aa jiru. Dudduubatti immoo dirree irratti ijoolleen kaan kubbaa taphachaa jiru.

Fakkiin kun kan agarsiisu namoota taa'anii walgahii iraatti hirmaachaa jiranidha. Hundi isaaniiyyuu taa'anii walgahicha hordofaa jiru. Dudduuba isaaniitis namoonni kaameeraa qabatanii waltajjicha waraabaa jiru.

Fakkiin kun namoota bishaan waraabbachaa jiran agarsiisa. Hundi isaaniiyyuu jarkaana isaanii tarree galfatanii dabaree isaanii eeggachaa jiru. Bakkichi bakka yeroo baay'ee bishaan waan hin jirre waan ta'eef, baay'ee rakkataa jiru.

Fakkiin kun bakka hawwata turiizimii agarsiisa. Bakka kanattis harri guddaan ni argama . Bukkeettis lafarratti manni baay'ee babbareedaa hojjetamee argama.

Fakkii asirratti arginu kun qaaraa abbaa sooyyaa agarsiisa. Qaaraan kunis baay'inaan baay'atee kan jiru yoo ta'u, halluuwwan isaaniis: diimaa, magariisa, burtukaanawaa fi keelloodha.

Fakkin kun dhiira rasaasa dhukaasuu shaakalaa jiru agarsiisa. rasaasni guddaa fi ammayyaa’aan dhaabbatee jira. namichis sagaleen dhukaasaa akka gurrasaa hin miineef meeshaa sagalee hir'istu gurratti godhatee jira.

fakkiin kun bakka oomisha dammaa ammayyaa agarsiisa gaagurawwan ammayyaa baay'een hin argamu bakkichi bakka namni itti hin baay'enne waan ta'eefis oomisha dammaaf baay'ee mijataa kan ta'ee dha.

fakkiin kun haaduu lafa irra taa'ee jiru agarsiisa. Haadichi sibiila qara-qaburraa kan hojjatameedha. Qabannaan isaas gurraachaadha haaduun kun goosa haaduu namoonni yeroo waay'ee qophii nyaataaf itti fayyadamanidha.

Fakiin kun namoota hojii wayyaa hodhuu irratti bobba'anii hojjechaa jiran agarsiisa. Kan hojjechaa jiraniis warshaa uffata keessattidha. Hundi isaani iyyuu meeshaa hodhaa ammayyaan hojjechaa jiru.

fakkiin kun maatii waliin suuraa ka'aa jiran agarsiisa hundi isaanii uffata aadaa walfakkaataa uffatanii jiru baay'inni isaanii shan yoo ta'uu abbaa manaa haadha manaa fi ijoolliin isaanii sadii wajjiin argamu

fakkiin kun namoota sirbaa jiran agarsiisa dhiira 3 fi dubara 3 cimdii dubara 1f dhiira 1 ta'anii jiru hundi isaanii sochii walfakkaataan sirbaa kan jiran yoo ta'u wayyaa aadaa naannoo shawaa walfakkaataa uffatanii argamu

fakkiin kun dubartii buna-qabattee jirtu agarsiisa. Isheenis uffata aadaatiin midhagdee jirti buna shinii itti waraabame sadii fi qodaa sukkaaraa kan aadaa harkatti qabattee jirti.

Fakkiin kun dubartoota sadii bishaan waraabanii galaa jiran agarsiisa. Sadan isaaniyyuu wayyaa aadaa uffatanii jiru dugdattis jariikaana funyoon hidhatanii baatanii jiru lafa diriiraa magarisarra jiru.

Fakkiin kun ijoollee barattoota mana barumsaa keessa jiran agarsiisa. Kutaawwan barnootaa miidhaganii hojjatamaniis ni mul'atu ijoolleenis wayyaa seera mana barumsaa godhatanii jiru.

fakkiin kun diibata hidhii agarsiisa baay'inaan afur kan ta'anii fi bifa garagaraa kan qabaniidha yeroo baay, ee kan itti fayyadamuu dubartootaadha. haalluu fi hanga diibatamu irratti hundaa'unis midhagina namaaf kenna.

Wanti kun konkolaataa jedhama. Geejiba bakkaaf bakkaatti ni tajaajila socha'uuf kan fayyadamus boba'aadha akkasumas namoota afuur konkolaachisaa dabalate immoo namoota hanga shanii of keessatti qabachuu danda'aa.

Uffati kun, kophee jedhama. Miilatti kan kaawwatamu yoo ta'u, miila miidhaa fi kosiiwwan garaa garaa irraa ni eega. Namoonni deemsaaf, figichaaf, akkasumas immoo sochiiwwan jabeenya qaamaa taasisuudhaaf itti fayyadamu.

fakkiin kun faaya dubartoota midhagaa ta'ee agarsiisa hundi isaan iyyuu biifa warqii kan qabandha kan of keessatti qabatuus amartii mormaa faayya gurraa fi harkaadha dubartoonni yeroo waay'ee qophii addaa irratti godhatu

fakkiin konkolaataawwan walduraa duubaa dhaabbatanii jiran agarsiisa. konkolaataawwan kun kan geejibaa yeroo ta’an keessumaa iddoo magaalaa baa'inaan faayidarra olu. nama gutachuudhaafis dabaree isaanii eeggachaa jiru.

fakkiin kun faaya gurraa garagaraa agarsiisa faaya xiqqarraa kaasii hanga guddaatu argama biifa garagaraa fi boca garagaraan kan hojjetamaniidha cimdii cimdii ta'aniis ta'anii jiru faayya kanas kan fayyadamu dubartootadha

fakkin kun mana baadiyyaa kanaadaa agarsiisa manichi dhagaa irraan immoo citaadhaan kan hojjetamee dha alattis mi'awwan a addaa garanamoonni fayyadamuutu faca'ee argama karaa mirgaa fi bitaanis manni lama dhaabatee argama

fakkiin kun barattoota lakkoofsaan hedduu ta'an mooraa mana barumsaa ala dhaabbatanii jiran agarsiisa. hundi isaaniiyyuu uffata seera mana barumsaa uffatanii jiru balballi mooraa mana barumsaa banamee jira ijoolleenis balbala dura dhaabbatanii jiru.

fakkiin kun konkolaataa geejjibaa guddaa agarsiisa. gosni konkolaataa kanaa yeroo baay'ee biyyairraa biyyatti deemuuf kan tajaajilu ta'uus magaala keessattis tajaajilu danda'a yeroo tokkootti hanga nama 60 qabachuu kan danda’uu fi dhaabbatanis itti deemuun kan danda'amudha

suurri kun hordoftoota amantaa kiristaanaa pirootestaantii agarsiisa. Faarfattoonni wayyaa wal-fakkaataa uffatanii faarfachaa jiru. Uummannis isaan wajjin waaqeffachaa jira. Faarfattoota dudduubas dubbiin sagalee macaafa qulqulluu keessaa barreeffamee jira.